Man ocenne madong kicelo woko tye maber wangi tye macolcol komgi tye mabedo kala alumalum gity ei komyat odoo.

Man gaar akuba gaar ma kikubo akuba mabor ma kitiyo kwede me wot ka mabor nyo cwalo kare malac me wot mamege woto ka mabor coko bongi dano ki jami ducu ma kicwalo me cat ki wil.